dabba n ʒɛya bi shab gbubila papu nim bi nuuni ka shab mii gbubi dari ka bi daari kuɣa kuɣa maa pala ayon roks zuɣu bi pilila zipiliti hɛlmɛnti nim laasabu ka yɛ liiga dozima laasabu ka di garisi

dɛzɛt ni ka bi ba laakuma chɛna dabba mini paɣaba zaa n ba laakuma maa dabba maa niŋla bantabsi dɛzɛt maa dundumi gari taba di malila daboya ka bi piɔ taba doli chɛna

Ninvuɣi bɔbili dabba mini paɣaba kabi wuɣi bi nuhi zuɣusaa ka shɛba wuɣi foon nima ka shɛba mi wuɣi tuuta bihi bi shɛba yela nɛɛn piɛla shɛba mi liiga sabila ka shɛba mi kpa ninkpara ahɛba mi bi kpa ninkpara.

so n ʒɛya bi moɣigim bi n nyɛ o ʒɛla kuɣ' shɛli polo ka bɛn piɛla bɛ ni maani ka so mi gbaya ka o nuuhi mali nusuritɛ nuri piɛla n nyɛli ka paɣ' sari bili so mi za zuɣ' saa yuni la yɛ liga bulu

da ba n laɣim zaya bɛpam yɛla nisabila la shɛbii yɛ nɛ ʒiɛhi ka be gbai takarinima da paɣ' la n nyɛli ka di sabisabi n pa di zuɣ' da paɣ' la maa shɛŋa n nyɛla zaɣ' ʒiɛhi shɛŋa mi zaɣ' pɛla be pɛli la zibili ʒiɛhi

daani laasabu ka di zuɣusaa mali kuɣusi ka gbanpiɛla bɛ di puuni Gbanpiɛla maa nyaɣala baaji nim chɛna bee pipa baaji nima ka shab mii pili woliɣi bi zuɣu ni

niraba ata bi ʒɛla zuɣusaa ka gbubi gbaŋ bi nuuni bi zaa pilila zipiliti bi tamla yili laasabu bee bildin zuɣu bildin maa zuɣusaa malila kuri piɛla ban ʒɛya maa so sola jinjɛm sabinli ka so mii so jinjɛm buluu

dabba noli n mɛra bi tamla yili zuɣusaa din na mɛra aayon roks zuɣu ka bi tamya ka shab mii ʒɛ tiŋa n tam taabo nim zuɣu ban tam yili maa zuɣusaa maa so pilila hɛlmɛnti laasabu ka yɛ liiga ʒiɛ ni liiga piɛlli ka piri namda kawu ban ʒɛ tiŋ maa mii yɛla liiga sabila ka di gabisi zaɣ dozim

dabba n bɛ duu puuni duu maa puuni paɣasaribili gba ʒɛmi ka yɛ neen sabila ka duu maa puuni ka alɛpilɛ laasabu ʒɛya ka nyɛ zaɣ piɛlli ka kuɣusi bɛ dinni ka i takoro yooi duu maa tingbani nyɛla zaɣ sabila ka di dikpuni nyɛ zaɣ piɛlli

ko n doya ka ti patanim laasabu kari nyɛ mɔri ka kusi zaŋ zaŋ di gbani la tihi gba baɣ' baɣ' kom maa ka zuya gba baɣ' kom maa

dabba n ʒɛ tuma shee bi ʒɛla mashin gbuni mashin maa nyɛla zaɣ dozim laasabu dabba maa liiga nim maa kala nim maa shɛŋa nyɛla zaɣ buluu shɛŋa mii zaɣ sabila shɛŋa zaɣ ʒiɛ ka bi pili hɛlmɛnt piɛla shab mii zaɣ sabila

soofa zaɣ piɛlli ka bin chɛri piɛlli pa dizuɣu ka doo mini paɣa ʒi soofa maa zuɣu bi biɛla duu duu maa puuni ka kaapɛt doya duu maa peenta nyɛla zaɣ piɛlli ka bin chɛriti yili duu maa ni

loori n ʒɛya loori buluu n nyɛ o ka o ʒɛ palli zuɣu ka paɣaba ʒɛ loori maa gbuni ka do so ʒi loori maa zuɣusaa o ʒila fiili zuɣu fiili maa gba pala loori maa zuɣusaa ka mori bɛ bi myaanga ban ʒɛ tiŋ maa nyɛla paɣaba ka bia gba gabi bi ni

Chinchina m-paaki m-pa taba zuɣu bee tana ka di shɛŋa kalanima nyɛ zaɣ' dɔzim ni zaɣ' tankpaɣu ka shɛŋa mi nyɛ zaɣ' sabinli ni zaɣ' ʒee shɛŋa mi nyɛla zaɣ' buluu ni zaɣ' piɛlli

boɣali ni laasabu n nyɛli ka tipa dibaayi ʒɛya ka tankpaɣu bɛ tipa nim maa ni tipa. ʒiɛhi n nyɛba ka ɛskavɛta gba ʒɛya ka loori shɛŋa gba pahi pahi ʒɛya ka palli do Boɣali maa kpaŋa palli maa zuɣu loori sabinli mini loori piɛlli tammi ka yiya baɣa palli maa

moɣani n nyɛli ka soli tim moɣa maa ni chɛŋ ka niɣi dɔli sɔli maa chɛna ni bahi ka bihi dɔli niɣi maa bihi maa puuni zaɣ kurili biɛla bi ni dabba n nyɛ bi zaa zaɣ kurili maa yɛla liiga ʒiɛ ka zaŋ binshaɣu pa o boɣu zuɣu

Nachimbihi ata n bɛ kuligi ni ka bi zaa toori kom n niŋdi bi ŋmana ni ka bi nyaanga ka zoli bɛ bi nyaanga

Do ninsaringi n ʒɛya ka nachimbihi ayi gba ʒɛya n pahi o zuɣu nachimbili yino gbubila laa ka doo maa gba gbubi laa maa pahi ka nachimbili ŋunbala maa maagi o maŋa ʒɛya bi ni ʒɛ shɛli maa tihi biɛla ni ka kom gba doya baɣaba

bɛhi n pɛƒɔli n zaya be gbabila siliba ŋmɛna di sasami gari taba dini zaa luɣ' shɛli polo maa pata laasabu bɛla ni maa ni ka be shɛbi zaŋ be ŋmɛna tam pata maa zuɣ' be shɛbi zaŋ la ŋmɛna maa taɣili taba

do n ʒɛ kuɣ' zuɣ' ka bɛnchɛ baɣ' o bɛnchɛ maa zuɣ' ka bɛn yara tamtamiya ka sola gba tam bɛnchɛ maa zuɣ' ka nɛɛ nyɛŋa gba bɛ o nuu zaa polo do maa yala nɛɛn sabila ka gbani bɛn shɛŋa o nuuni

Gban piɛla bɛ pŋbaa ayi doo mini paɣa ka ʒɛya ka bii maa gbubila beebi doo maa ʒila laanin chɛɛsi zuɣu bɛ nyaaŋa ka du shɛli ni bin bɛ maa ka di mali peenta piɛlli ka duu maa puuni mali taals

pɔli nee ni n nyɛli ka silmiingi mini gbansabila ʒɛya ka silmiingi maa mali binshaɣu tiri gbansabinli ŋɔ silmiingi maa kpala ninkpari sabila ka polin paɣa gba ʒɛya ka pili zipiligu ka polin shab gba ʒɛya n maai bi mansi ʒɛya

nivuɣibɔgu n zaya be pam nyɛla nɛnpiɛlla ka shɛbi tam pali zuɣ' ka yɛ nɛnsabila ka soja gba tamiya ban za kpaŋa maa mi be shɛbi pɛlila zupɛlitɛ ka shɛba mi be pɛli

Paɣaba n ʒɛya bi zaɣ bobli ka zaham bɛ bi tɔɣani zaham maa biɛla gbambihi ni ka dab shab gba ʒɛ bi sani

Laa n ʒɛya ka gala dibaata bɛ dinni ni boraadɛ dibaanahi ni zaham gba ka di gba bɛ dinni zaham chɛra ka naan chɛ bindirigu gba ka di gba bɛ di puuni laa maa tamla teebuli zuɣu

Niraba n ʒiya ka katalɛma bɛ bi sani bi zaa ʒila kuɣusi zuɣu ka shab ʒi pata gbuni

Doo n ʒɛya ka bia mali bindirigu n niŋdi o nangbani ni ka o la n ʒiya bi ʒila teebuli gbuni ka parantɛ nim mini bindira tam teebuli maa zuɣu

Paɣa ninkurugu n ʒiya o ʒimi ka yuundi luɣu shɛli polo ka binyahari piɛ n gilo binyahari maa puuni shɛŋa n nyɛ nuhu malibu binyɛra ka o yɛ chinchin niɛma

duu puuni n nyɛli ka teebuli bihi ʒɛ duu maa ni ka binyahari tam teebuli maa zuɣu ka tiivi gba tabi duu maa dikpuni duu maa zuɣusaa malila laati nima duu maa peentila peenta piɛlli laasabu ka di takoriti niɛ

duu puuni n nyɛli du karili ka dabba mini paɣaba bihi ni ninkura bɛ dinni shab gbubila baaji nim n vora duu maa puuni niɛmi ka di zuɣusaa mali laati nima ka tingbani maa soŋ taals bi shab yɛla neen sabila shab mii liiga dozim ka shab zaŋ bi nuhi su bi bin suriti ni

loori n doli soli chɛna ka niraba bɛ di puuni ban ʒi loori maa puuni yɛla neen ʒiɛhi ka shab mii ʒɛ loori maa kpaŋa shab ʒila loori maa zuɣusaa loori maa nyɛla zaɣ piɛlli

salo n ʒɛya dabba mini paɣaba n nyɛba ka bi laɣam ka bi pam yɛ neen sabila ka bi gbubi kountiri nim tuuta nima di shɛli n nyɛ amɛrika tuuta n tabili din pahi pahi bi ʒɛla polo ni ka polinsi zaŋ kuriti laasabu tahaba bahi ha

paɣa n-ʒi parante ka zuɣ' sahirisi ni din pahipahi be dinni ka o lo li tam ka lahi gbubi shɛli o nuu ni ka gbubi liɣiri o nuzaa o pili la zipiligu

Bipuɣunsi ayi n ʒɛya bi maala bi maŋ ʒɛ luɣu shɛli polo binwola ni biɛni n giliba binwola maa galisimi di shɛŋa n nyɛ Alaafee di shɛŋa n nyɛ leemu ni kamantoosi n ti pahi din gba pahipahi

Paɣasaribili n ʒɛya o ʒɛla duduɣuligu puuni ka gbubi bindirigu n dira o nudirigu ka o mali ŋmaari dira ka zaŋ o nuzaa nuu n gbubi bindirigu ŋmani maaka so jinjɛm ʒiɛ

dabba n-zaya bɛ gbirila bɔɣa bɔɣa maa puuni ka ko'biɛri be di ni

Yili puuni laasabu n nyɛli ka niriba be yili maa puuni chena ka so mee kooni soli ŋɔ ka so za du'sheli puuni ka ye niɛn'ʒehi nan doli soli maa cheni maa bɛ yela niɛn'sabila.

pali zuɣ n nyɛli ka lorinim tampali maa zuɣ' ka da ba laɣim gbabi bɛni shɛgu chɛna shɛbi bɛla lori maa puuni ka vubisiri yunina la tihi gba baɣ' pali maa pali maa gba nyɛla zaɣ' sabinli ka koma bɛlabɛla pa pali maa

Loori bobli Loori nim maa mii shɛŋa di wurim wurimmi ka bi baɣi palli nangbani yee ka loori shab mii tam palli maa zuɣu chɛna ka loori kari so mii ʒi niɛma chɛna ka daboli bɛ palli maa nyaanga

sooja nim n ʒɛya ka shab gbaya ka shab mii doya bi biɛla moɣani moɣa maa ni tia waɣala biɛni ka naan chɛ mori ŋun do tiŋ maa pilila zipili sabinli ka ban gbaya maa mii so niŋ nusuri piɛla

dabba ayi ŋunbala maa ʒila kuɣu zuɣu ka ŋunbala maa mii gba bɛ yaɣali ŋunbala maa yɛla liiga piɛlli ka gbubi laɣari ka ŋunbala maa mii gba yɛ chinchin liiga ŋun mii bi gbubi laɣari loba pala teebuli shɛli bini ʒiya maa zuɣu ka foon nim gba paya ka liiga piɛlli lan maa la n ʒiya ka tia bɛ bi sani

niraba ayi n ʒɛya doo mini paɣa doo maa gbubila foon bee binshaɣu n zaŋ kpa o tibili ka paɣa maa mii gbubi buku bi zaa pilila zipili ʒiɛhi ka bi ʒi mashin gbuni mashin maa ka di ʒɛ tankpaɣu shee

alɛpilɛ karili n ʒɛya ka niraba ʒɛ alɛpilɛ maa gbuni polo ni n nyɛli ban ʒɛya maa zoola dabba ka paɣaba mii lee gabi bi ni dabba maa yɛla neen piɛla ka shab mii yɛ neen sabila laasabu ka binchɛriti do tingbanni ni roba nima

Paɣasaribili n ʒɛya ka wuɣi o nuu zuɣusaa ka doo ʒɛ o nyaanga ka gbubi yɛduɣurigu ka paɣasaribili so gba ʒɛ o nudirigu ka naan chɛ ban pahi pahi n biɛni

Niraba n ʒiya n piɛ n gili teebuli ka bi tooni ka labtop nim panpaya ka so ʒɛ bi tooni yɛra ka bi yuundo

Paɣasari bihi ayi n ʒiya ŋun niŋ zaɣ saringi gari ŋunbala maa o maandila bia sani maa zabiri maa ka ʒi kuɣu zuɣu ka bihi ayi gba bɛ bi luɣuli ni ka do so tabi o shee ʒɛ bi nyaaanga

Tipa n ʒi tankpaɣu n chɛna tipa ʒiɛ n nyɛ o ka tipa so gba tam zuɣusaa ha ka gba ʒi tankpaɣu tipa ʒiɛ n nyɛ o gba zaa ka katapila gba biɛni n daari tankpaɣu bi biɛla boɣali ni ka duli gba biɛni biɛni duli maa mii loori so ka nimaani

dabba n bɛ loori ni loori piɛlli n nyɛo ka bi bɛ moɣani ka gbuɣuma bibaayi do soli ni ka bi bɛ loori ni yuundi gbuɣuma maa bibaayi maa soli maa nyɛla din bɛ moɣani

Bihi n ʒɛya bi zaɣ bobli ka zaɣ kurili ʒɛ bi sani ka bia so ŋun bɛ bi tooni maa ka o gbubi dalibila n ŋmɛra

pali zuɣ' n nyɛli pali maa zuɣ' ka niriba ba mɔto nim chɛna ka shɛbi yisi bɛn baɣ' li shɛb maa shɛb za mɔto nim maa zuɣ' ka lori gba za kpɛna la niriba bɛ lori maa puuni ka vasili yuni na sanbani ka shɛbi gbabi ƒɔtonim mɔto nim maa zuɣ'

Paɣaba zaɣ bobli n bɛ daani ka panpa binwola binwola maa shɛŋa n nyɛ boraadɛ katalɛma biɛla bi sani

paɣba n bɛ do puuni ka yino ʒɛ kuɣ' zuɣ' kuɣ' maa nyɛla gbabili kuɣ' zaɣ sabinli ka paɣ' saribili ʒɛ di zuɣ ka gbabi pɛni ka kpa nɛkpara ka yuni ban ʒɛ yaɣili maa paɣba nyɛ be gbazaa tima bɛnidirinim pala paɣ maa ni ʒɛ shɛli maa

niraba n bɛ duu puuni bi ʒɛnʒɛla zuɣusaa ka shab kpuɣi kuɣusi bi nuuni gbubi ka shab mii dalim ni bi lu ka so mii ʒɛya ka teegi o nuu ka shab dalim taba

palli n doya pali sabinli n nyɛli ka di booi peenta piɛla loori kara tam dizuɣu ni loori saɣasima zaa loori nim maa gba nyɛla zaɣ sabila ninsal shab ban tam palli maa zuɣu yɛla neen sabila shab mii neen buluu nima

Paɣaba anahi n chɛna ka kpabi bihi bi nyaansi ka ʒi kpalansi niraba ayi n ʒi kpalansi ka ninvuɣu yino mii ʒi gbambila ka paɣa yino mii gbubi kpalanbila o nuuni

pata laasabu ka niriba Zan di luŋ ni ka do za be tuuni n yɛra ka tɛritɛba ka niŋ nosimaki do maa yɛla nisabila jijam mini liga bugiwaɣila ka pɛli zupili sabinli

dabba n ʒɛnʒɛya bi ʒɛla loori zuɣusaa ka marafa kuɣa bɛ loori maa zuɣusaa ka marafa gba tiri loori maa zuɣusaa dabba maa niraba ayi gbubila tuuta nim zuɣusaa ka shab gba ʒɛya bi niraba ayi ka gba wuɣi tuuta shɛli zuɣusaa

daani bee shitoɣu puuni ka niɛma bɛ dinni ka paɣa ʒi teebuli gbuni ka niŋ noos mask noos mask maa nyɛla zaɣ sabinli ka pipa baaji nim yili shitoɣu maa puuni

paɣaba ayi gbansabila n nyɛ bi zaa bi ʒila toli gbuni ka yino gbubi tiliga bi ʒila yili dundoŋni yili maa dundoŋni buhi ʒɛmi buhi ayi n nyɛba ni no sabinli yili maa puuni nyɛla din tiɛhi tiɛhi ka boduwa nim yili yili maa mii zuɣu